Suurri kun suuraa kabajamoo seeraa fi waliigaltee namoota gidduutti godhamu kan agarsiisuudha. Namoota gidduutti gaafa waliigalteen godhamu immoo nagaan bu'uu ni danda'a. Kanaaf iyyuu, suurri kun suuraa adda ta'e kan nagaa, waliigaltee fi kabajamuun seeraa jiru agarsiisuu fi ajaa'iba kan ta'eedha.

Suuraa kana irratti oduun yeroo tamsa'u, oduun kunimmoo kan biyyi keenya sadarkaa guddina tokkootti ol cehuu ishee, biyyi keenya abdii qabaachuu ishee kan agarsiisuufi saba keessattillee gammachuu guddaa kan uumu, dhugumayyuummoo laphee namaa kan jajjabeessudha.